Ekibuga kirimu mayumba ag'enjawulo mulimu kkalina n'ezitali kkalina zirina amabaati amamyufu n'aga bbulu mulimu enguudo bbiri emmotoka ziyita mu nguudo ezo ebusukka kibuga waliyo engeri y'olusozi.